Xoossa woykko xoossa woossa keetta asattu gidon eqidda naa'u bantta maayuwa maayidda xaacetti keehippe lo'oosonna. Ha xaacetikka bantta minotetta bessiya gooba xaace.

Quma keettay namisettida asay woykko maanawu koyyida asay ba marccuwaan shammidi miyo keetta giyoogaa. Quma keettan uttidi miyo oydeenne wottidi miyo xarapheezzay de'ees.

Naa"u geela'o puulla naati bootta maayuwa maayiddi haatta sinttan eqiddagetti tana xeelliyoode coo ubba lo'ossonna. Ha naati wodalla ubbakka siiquwan gooshossonna.

Keettay asaa naati ha sa"aa bolli de'anawu kane koshshiyabatu giddoppe issuwaa. Asay ba xalla gidennan mehiyaakka banaara issippe keettaa giddo gelissidi ayssees.

Wolqqaama dirssay diretti uttidaagee beettiyo wode ha dirssaa bolli kaqetti uttida erissoy X oossawu yayyiyogee era ubbaappe bolla giyagaa gidiyo gishshawu tana lo"ees.

Issoy issuwaa bolli kuretti uttida pabirkkaan goozettidi yiida kattadan maanawu maaddiyaa buquray ha suyqiyaan daro miishshaa ekkiyoo gishshawu asa ubbay ha soo ixxes!

Beni beni wode wolaytta biittan maataappe keexettiya wolytta woykko jagiira keettay daro heeran keexettees. Ha keettay mittaappe keexettidi qassi bollaara gattay kamettees.

Ashangguluutiya issi guutta naatu karetta qooriya heran qulfee diyoogee kaqetti uttis. Hagaa mala maayuwappe daruwan lo'iyaa maayuwa kaqqiyaakko asay be'anawu lo'es.

Kawuwa Gaga Xooni wolaytta biittawu wurssetta keehippe goobanne Toophphiyaa kawuwara olettidda bonchchonne gita asaa. Ha kawoy olaa mattaninne ayddamiyan xoonidda mino kawo.

Naa"u issi mala bariyaa giddon de'iyaa attuma yelaga nati hirkki baggaara ziqqa sohuwaappe ha baggi pudettaa aynekka qexe geennan yiyaageti ayba wolqqaa oyqqidoonaa!

Wolaytta sooddo ambbay beni de'iyo qottaa laammidi ha xekkaa gakkidoogee keehippe maalaalees. Beni sooddo ira wode yiida asi biittaa bookkiiddi aqida kaysuwa malatidi simmees.

Aani haniis yaagiyaa dumma dumma xuufiyaa qassi xaafido xuufiyaa pririntte oottiyaa zal'ee keetta qonccisiya woraqqattay kaqettidage de'ees. Hagamala zal'ee man'e dumma haggaaza immees.

Maarara wogaa maayoy issi keettan ziiriyaan eqqido man"iyaa o keettaa giidi xeeganawu danddayiyoo? qassi ha keettay aahoye xunttee asay gelanawu?

Paranjja doonay toophphiyaasi tamarettu maxaafaa koyro kifiliyaa yaagiya xuufe a bollan pitaleettu xuufe qiiba naatu misilenne toophphiyaa banddiraykka hegadankka dummabati deosona.

Laa walqqaqa daama maccassiya ba huuphphiya shayaara duge yedada ba wonbbaran kuma uttida maccaassiya hanna Tungga katamaa ayssiya kanttibee? Aayiya yelu O!!

Issi keehippe washalaali uttida sohuwaan bazzo malatiyaa sohuwaan woysaa gidiyaa naati issippe eqqidonaa? qassi eti maayido maayuwaa meray aybaa malatiyaagee?

Dumma dumma xaafo miishshata woykko buqurata wottiyo qarcciitay de'iyagaa giddon dawutaray, biiree irssaasee, dumma dumma meraara diya markkeree, maqaseenne haraatikka de'oosona.

Asa keettaa gidin wosa keettaa hegaadankka kawo ooso keettan asay keettaa puulaa naagidi oyqqiyogee koshshiyaba. Hagee qassi daro marccuwa koshshiyaba.

Dabbuwa qassikka dumma dumma mal'iya quma kattiya asatti bantta huuphiya qacciddi kattiyoode asa ubbay 'gooba'! Giidi nashees. Etti kattiddo qumaykka mali'uwan ma ma gees.

Daro asay qooriyaninne kushiya biradhdhiyan wottiyo worqqati keehippe lo"oosona. Ha alleeqiyo worqqata asay biittaappe bookkidi kessanawu oottiyo baaxeenne keehippe maalaalees.

Wora medosattuppe issoy maahiya gidishin maahiyasi a giddon cora zerettay de'ees. Maahe ashuwaa miyaa do'a gidishin dumma dumma ashuwaara de'iyabata shankkattidi mees.

Issi bootta maayuwaa maayida amarida asati muqaadda xomppiiddi issisan de'oosona. Muqaadday poo'uwaa immiyaabatuppe issuwaa gididi darotoo, woosa keettaa heeran xomppanawu maaddees.

Maata keettay woykko buuxa keettay beni asay qorqqoroy baynna wode keexxidi duussaassi go'ettiyoo keetta qommo. Dashoy woykko woshoy mehee maanawu ufayttiyo maata.

Issi miishshay diyaagaassi garssa bagay ayssi keehi bootta gididee? Qassikka aara issippe beetiya miishshay aappun biran giyaa biyoode bayzzettiyaaba malatii?

Ziiriyaara cora gaamelati issoy issuwa kaallidi kiyidi biidi beettiyaageetuppe sintta baggan de'iyaaga ba zokkuwan ay tookki uttide? Ha guyye gaxan de'iyaagee qeeri gaamelee?

Xaaceti deretettaa maaddiyaa oosuwaa issippe hashsettidi oottiyoogee deretettawunne kawotettawu keehippe maado. Hagaa mala oosuwaa oonne minttettanawunne ba kushiyaa miccidi maaddanawu koshshes.

Dumma dumma biittaappenne sohuwappe shiiqida cora asay issi sohuwan tobbiya poliiddi de'ees. Ha ubba asaykka tobbiya garssan issi qofan maayettoosona.

Issi heeran maatay, woray, dereenne dumma dummabati de'oosona. Mittawu worawu gita go'ay de'ees. Woray wokko mittay carkkoy irxxanaadan oottidi iray yaanaadan gita beeraa kaa'ees.

Siiriyan wottidoogee puuttuwaappe oosettidaba gididi asaa doonan buhe gelennaadan naagiyogan dumma dumma harggiyaappe naaganawu maaddeees. Uttidoogeekka qassi isiponjjiyaappe oosettidi uttiyo miishsha gididi go'ees.

Ha na'iyaa maaayido maayoy A lo"ennaakkonne O loyttana danddayiyoo meray de'ees. Ubbakka geesaa malssassaara hegaadankka meraa yallissaara be'a niyyoo eqqa moqoluqosttu gawusu.

Issi kuwaasiya kaa'iyo dembban kaassanchchata kaafanawu biida citaa yarati kaassaa dembban sippi giidi kumi uttidosona. Bantta citay citay xoonikko keehi ufayttoosona.

Asay Toophphiya giddon daro heeran soon gidin woykko kataman quma mi simmidi tukkiya uyees. Tawu qassi tukkiya uyennan aggikko bollan ziimmidi aggenna.

Maahiya giyo wora do'ay keehippe eesotiddinne dirbbiddi woxxiya gawara sheeshsha gididda woran de'iyan wora medosa. Ha wora do'ay ashuwa miyaagettu gidon moodetes.

Ha miishshay daroto sa'aa bollan hanettiyaaba sooni uttidi be'anaassi maaddiya zammaana miishshatuppe issuwa gididi go'ees. Assi de'iya go'ay dumma dumma misiletanne pootota bessanaassi maaddees.

tukkiya bashshiyan shaayayda de'iyaa na'iyaa biro ka''ichcibeena tukkiya shaayayda diyooga ha zaarada dessiyaara awuppe ha tukkiya shamma de'ii? i sunttaykka oone?

Worqqay Toophphiyaaninne hara lume gezuwan beettiya biittatun keehippe koyettiya al'o miishsha. Worqqaa kushiyan, qooriyan, hayttan, siiriyaninne hegaanne hegaa milatiya bollaa kifiletun allequwaassi wotteettes.

Issi bitanee huuphiyassi sinttan baggaara puulunttay de'iyoogee kushiya xaaxidi eqqidaagee beettes. Ikka issi asay de'iyo heeran eqqidi asaara haasayiiddi diyaba milates.

Issi woga deree diyaagee maataara kumi utaagee beetees. Qassi ha dereekka diyaagaassi miyiyan diyaa haattay darotoo miizzaa ushshanaassi keehi maadees.

Bootta qalamiyaan tiyettida lo'iyaa shuchchan keexettiiddi shuuriya biratan direettida keettay beettes. Shin hagaa mala keettaa keexxiiddi puulattida heeraana gidiyakko lo'o.

Qeeri naata ubbaa maraara shiishidoogaa amaarattuwaanne wolayittatuwa qaalata luxissiddi desi. Ha sohan keehi guutta natuppe doommidi shiiqidaage issoyi issuwaappe tamaariiddi des.

Paraa olaassi olanchchay go'ettes qassi issi issi cima asay yeehuwa baanawu go'ettes. Shin issi issi makkala paran uttidi biiko ogiyan ooggana danddayes.

Issi bulaali uttida shooqan sawo maata qomottuppe issuwa gidida naatiray beettiyagaa gidishiin ha naatiraykka faranjja naatiraa gididoogaadan xaafettida xuufee qonccisees.

Issi bolla baggaara daronne beettenna kettay xoqqara de'iyaagaa gidishiin sa'aan qassi xeellanawu ayfiya oyqqiya keehii lo'iya adildhdhe mala ciishshatuura de'iya mittay tana aybba lo'ii.

Nu biitta humbbo ambban mata wode dooyettida abisiiniyaa giyoo bankkee de'iyaagan asay bi biidi ba miishshaa yan qoraphphaw ayba maaddes giidetii?

Gateekka daro milatiyoo meran karetta gidida zokkuwaan ba'idi hemettiyoo korojjuwaa aybaa a giddon wottidi go"ettiyoo? shammanawukka a gatee woysaa heeran de'ii?

Asa na'a duussaassi koshshiya corabati de'oosona. He koshshiyabata kunttanaayyo asayi ayi oosuwakka shaakkennan leemisuwawu caammaa qucciyogaa gidin hara oosuwakka oottikko bawu koshshiyaabaa kunttanawu danddayes

Dumma dumma di'oy meeccidonne qassikka daro qommo wora do'attinne geessiddi de'iyonne aqqiyo gonggolo gidoy pala yashees. Ha heeray be'o sohuwara dagama loccu oottees.

Issi atuma woddalayinne qassi naa'u puula geela'o naati maayiddo issi mala maayoy aybba lo'iyabbe! Ha maayoy daddettiyo hiillay keehippe malaalliyaba!

Ha zamaana alleeqiyo miishshati marccuwaakko laammiyaakko woysaa keena gatiya ekkanee? Zo"o keettaa gidoon de'iyaa migiduwa guutta miishshay de'iyo asay shammanawu danddayi?

Cora arssanne karetta adussanne qantta gidida cora macxa asyi maraara maayidi eqqidooge wolayitya wogaa maayyuwaa. Daro durssanchchatikka ha maayyuwaa maayyoosonaa.

Issi macca na'iya uttidaarissi huuphe dadettidaagee keehin lo'ees. Qassi macca naatu huuphee daro wode attuma naatuugaa mala gidennan daro qibaatiya tiyettiyoogaa koyyees.

Wolaytta soddo ambbaa dichchaa qaaxuwa xeelliyaagan xaafettidanne ambbee onnatettaa qonccssiya xuufiya be'iyode tana ayba lo'idee! Hagaadan oottiyakko hannode awa gakkanaagashin poora mati!!

Baalliya huuphiyan essidi dumma dumma olawu go'ettiyo mishshata; toora, gonddalliyanne hageta malatiyabata oyqqiyogan cora Wolaytta woykko maata keettatuppe ha baggara eqqida issi wodalla.

Asa gamma gakida issi wolaytta wogaa maayuwa zammaana hanotan siissidoogaa maayidaagee Wolaytta televizhzhiniyayo qonccettaa immiid de'ees. Gidoppe attin tana appe guye baggaara de'iya tokketti diccidi yenkkekida mittay xoosso lo'ees.

Issi sohuwan gazza meray de'iyoo issi mala maayuwaa maayida wottadarati zayyiyaa pude zaari oyqqi uttidosona. Wottadaray ba biittaa haggaazanawu murttidi kiyida baaxanchcha.

Puuphphuliyaappe oosettida miyoode keehippe mal"iyaa dabbuwaa uukkidi keesidoogee woyssu sohuwaan shaahetti uttidee? qassi ha daabboy aybiira maanawu maaddii nuuyoo odite?

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti geeshsha gabireellee kawotido gallassaa bonchchiyo wode poliyobati keehippe yeemoyooson. Ha galla he baalaa man"iyan beettiyogee lotoree gakkiyogaa mala.

Issi wogga abbaynne A giddon de'iya qoodan oyddaappe dariya haruurotti beettiyageta gidishshiin ha haruurottu bolli mokki mokki uttida mittaynne maatay xeelliyode keehiippe lo'ees.

Yuuree zerido kattaa murutay gujjana mala goshshanchchati yeggiyoonne dumma dumma keemikaaletuppe oosettida miishsha. Sharafaa xayssanawukka goshshanchchati kaattaa giddo yuuriyaa gujjoosona.

Biitte xaace ba biittiyo morkkiyappe naagiya baappe daruwa ba biittessi olettiyanne warettiya mino asaa. Ha xaace ba biittassi giidi hayqqiya mino asa.

Biittaa goyiyoo wodee eehido kaamee issi saatiyaa giddon woysu waaxa gadiyaa goyanawu dandayii? qassi ha kaamee booraa wolqqaa siitanawu keehippe lo"o gididi biran woysee?

Oge doonan de'iya zal"e keettaa karen bootta nne zo'o sharaa bayzettiya kattay qilxxi giidi kumiis. Akeekan xeelliyoode naa"u zal"anchchati uttidosona.

Issi yelaga na'ay bootta banddira tookkidi bassi ay mala shurabiya maayide? Qassi a shurabiya bolli xaafetida xifatee woyggidi nabbabetii ?

Miizzay ganddaa giddon ba xanttaappe maattaa maaxxoogaa efiidi qassi pabirkkaa giddo gelissidi qorqqoruwaa giddon goozzidoogee bootta meraninne adil'e ciishsha meraara de'iyaagee magani mal"ees!

Ajjooraa soossuwaa meretay malaala gididoy naa"u soossoy issi mala xoqqaappe issi mala wodiyan wodhdhiyoogaa. Ajjooraa soossoy wolaytta biittaassi miishshaa gelisaiyaabatuppe issuwaa.

Qoodan cora gidida poliseti issi tobbiya adarashaa gidon ogiyaa sarotettaa naagisiyaa trafikke poliseekka sintta xeeran uttidosona. Eti ubbaykka bantta polise maayuwa maayi uttidosonna.

Issi bitanee haattaa gidduwaan zeeri zeeri haattaa teqqiyaageti beettoosona. etikka ha haattaa ayssi ha sohuwaan zeeriyaakonne erettena nuusi. biittaakka madaboosona.

Ikisama maayoy asa naatussi daro go"a immees.I immiyo go"attupekka issoy nu bolla bollan ittabati uttena mala naaggiyooga, megguwappe ashshiyooga, kalluwa kammiyooga, ho"uwaa immiyooga.

Asa na'i harabaappe dummatiya keehin cinccanne darobaa haariya eranchcha mereta. Erayi darotoo wode beettiyoy guuttatettan doommidi luxetta keetta biidi demmiyo al''oba.

Giya giddon cora asay harasaappe hiraysiyaasaa xeellidi shamees. Hegaa xalla gidennan daro asay qassi hara cora asay shammiyoo zal"anchchaappe shammiyoogaa doses.

Sa'aninne haattaa bollan xossa kushen merettida daro meratay de'es. Hegeetuppekka hawulaashshoy haattaa heeran diya asaa mes xeelliyodekka bawukka yashshiya mereta.

Dumma dumma wogaa yettaa miishshaa oyqqidaageti bantta doonan wottidi punniidi de'oosona. qassi etikka qoodan laappunaa gidiyaageti dumma dumma meraara de'iyaa maayuwaa maayidosona.

issi lo'iyaa keettaa giddon beettiya cora asati diyaageeti beettiyaageetuppe hara keehi lo'iyaa sohoy beettees. etappe ya bagaara beettiya televizhiinee diyaageekka beetees.

Gaameelay asaakka buquraa caananawu maaddiya so meedoossa. Gaameelay hara so meeddosatuppe dummatiyoogee haattaa uyikko essuwan simmennaagaa gidishin issitoo uyidoogan daro wodiyaa uttiyoogee malaaliyaaba.

issi bootta shuraabiya maayada eqqida na'ee qooree keehi arssa. ha shuraabee daro wode toophphiya giddon beettiya dumma dumma puutuwaappe merettees.

Daro wode wodala ganjetti odi bessaa bolli yiidi oduwa aattoosona. Shin baggati qassi ogiya doonan yuuyyidi asaa ay ay oyichchiyona?

Aaho keettan yaa'an uttida xaaceti issi diri shiiqidi bantta utettaa giigissidi uttidaakko ezggettanawu lo'o. Ha sinttaara uttida xaace gidennaari denttirgganawu bessees.

Abisiniya xale keettay asay akkametti simmidi aakimee kiittido xaliya biidi shammiyo soho. Ha xale keettan dumma dumma harggiyaassi maaddiya xalee des.

Dumma dumma tiyettanawu maanawu, qassi dumma hara allaliyawu go'iyaa issimala cora miishshata demiyo sohuwaa supper markkettiyaa geetees. Ha sohuwan ne koyobba demmanawu dandayetees.

Wolaytta asay mattuman shaaketidi galla galla dumma dumma oosota poloosona. Ha oosotuppe darotoo macca asay maattaa bukkiyogeenne so oosota oottiyogee erettees.

Dumma dumma miittaa ayfetti bayzzettiyo man'e asay giya giddo biidi daro barchchettenan demmnanwu maaddees. Mitta ayfetuppe amaridagetti karottiya, mangguwaa, mangguwaa sunkkurutiyaa, timaatimiya.

Bollaa payyatettaa naaganawu maaddiya darkko ataakilttetuppe nu heeran beettana danddayiyageeti aybee aybee? Ha darkko ataakilttetuppe beettiya biitaamineti ayba ayba geetettiyonaa?

Keehippe malaaliya hanotan samppaa daddidi giigissiyodoogee xelliyo wodekka ayfiya shoddoppa shoddoppa giidi lo''ees. Ubbakka qassi daro macca asay coo aattiyo wodiyan hagaa mala oosuwa oottiyakko bantta kahaakka pashshikkissidi hara asaakka maaddoosona.

Keehippe cora woosa keetta aawatti issippe shiiqqiddi xoosa woosiddinne galata shiishshiddi de'osonna. Ha aawatti ubbaykka bantta huuphphiyan issi malaba wottidosonna.

Macca naati attuma naatuppe meraa lo"uwaa dariyoy eta balla giddon eta lo'issiyaa keemikaale xii'ee de'iyoogaana. Qophee asaa naati huuphphiyaa away shoccennaadan naagees.

Nu biittiyo kaalettiya kiike mocona gidiya dottoriya Ahimeda Abiyyi biittee yuushuwabaa haasayaa oottees. Dottoriya Abiyya sinttan heezzu cenggurssaa xoqqissiya miishshati doosona.

Katta mal"ettidi kaattidoogee saapa bollan aadhdhi uttidaaga maana danddayiyo? Ha ketta kattidi giigissidi ha sohuwan wottidi asi oone ne era

Poliseti balaa oottida asaa demmanawu eta waayissikko eti balaa oottaanawu danddayees giyo asa ubbaa guutta wodiyawu qasho keettaa efoosona. Balaa oottida asay erettiyoodee ha asaa birshshi yeddoosona.

Hagaa muuzziya ayfiyan xeelliyo wodeka tuma taassi saassoy sa'an tammanne ichchashuto xokki aggiis. Hagee woni ayba teeride meraara ubbay ankkaa teeraa malatees.

Keehippe daro xekkay de'iyo shuchcha keetta liiphphiya kiyada duge sa'a xeelliyode dagamaynne yashshay kokkorisses! Qassikka gitaa mitta xeeran de'iyaba milatees!

Laa ayba malaaliyabee kafuwa ubba kaseegaappe asay keettaa keexxidi sooni heemmiyogaa doommiis gidenne! Hagee tana keehippe qoppa ekkiyo wode malaalee.

Dumma dumma alleqanawu maadiyaa miishshati de'osona. Ha miishshay daroto macca asay alleqanawu shammiyo miishshaa. Hagawu gatee keehin al'o gidiyo gishshawu shammanawu barchcheyees.

Taassi bayira michchiya keehippe lo'iyanne mulebay kumetta gidido koskkiya dooyidoogan taani keehippe ufayittaas. Hegaa gaasuwan taani ta Godaa ta wozanan keehippe anijjaas.

Issi meran arssa gidida karetta kootiyaa maayida salo mera shamiziyaa maayida bitanee ba qooriyaan wottido karabaataa meray aybee? Qassi ikka ba ayfiyaan ay wottidee?

Maxaafaa nabbabiyogee huuphiyaassi eraa immiyo gishshawu issi asi aassidi qoppanaadan oottiyabatuppe issuwaa. Ashuwaassikka shemppuwaassikka maaddiya cora naqaashata maxaafaappe demmanawu danddayettees.

Naa"u diishettiya kana maratu miyyiyan goynaara adussa allaatte miizziya eqqada haattaa uyawusu. Eta miyyessa goday lo'iya shuchchaappe puulaatti merettoogee erissees.

Keehippe maata kummidi sholkokki uttido sohoy de'ees. Appe qommo baggan qassi detoy de'iyaagan mittay mokkidaaga qanxxiyaakko ooni oychchanawu de'ii ?

Pa"akka! Hagee ganddaa heeran asay bantta miizzaa essanawu go"ettiyo zadaluwa ha zadaluwa bollan cora anxxettida mittay dooretti uttiis hagee tana malaalees.

Toophphiya giddon mata wodiyappe doommidi dumma dumma ginaara xomppiya wolqqaa murutissiyo oosoti minuwan oosettiiddi de'oosona. Hageetuppe issoy wogga abbaa zeeruwa.

Issi yelaga attuma na'ay ba huuphphiyaa dichchidi dichchoga daddidi ya simmi xeelidi pootuwaa denddidoge beetees. La ayba gudebe hegan waatidi danddayetti? Qassi attuma na'ay ba huuphphiyaa waatidi dichchanawu danddayi? Digga iitees.

Issi gonggoluwappe ha baggaara issi seeraa naagissiya xaaciyaranne hara. cora maccanne attuma asatuura issippe eqqidosona. Eta giddon xaacee maayido maayoy etaagaappe dummatees.

Bolla xoqqaappe duge simmidi keehippe ziqqaakko goggiya haattaa natan issi macca na'iya Toophphiya banddiraa gatta maayada uttaasu. Hagaa mala sohoy allaxxanawu injjetees.

Woosa keettan cora asay uttidi godaa qaalay sabbakettiyo wode wozana immidi siyiiddi de'oosna. Daro qeesetikka he cora asaa giddon de'oosona.

Nu shooron de'iyaa asati baalay gakkiyoo wodiyan eti ubbaykka issi mala maayuwaa sikissidoogaa maayi ekkidi issippe pootuwaa denddiyoo wodiyan ayba lo'iyoonaa?

Sintta baggaara haree goochchiidi de'iyoo naa"u goomara de'iyaa gaaree beettiyaaga issi attuma na'ay hariyaa ogiyaa bessiiddi de'ees. ikka buquraa a bolli cananawu maaddees.

Nu luxetta keettan qumaa miyoosan laaxaa uruuziyaa daabbuwaara ustta ustta miyo wode tana keehi ufayssees. Issi issi qumaa immiyaageeti tana Pala lo'oosona.

Sinttaara cora asay de'ikkonne guyye baggaara naa"u gastta asatinne issi yiira na'ay sinttawu biiddii de'iyogee qoncce ha asati ayba ammanuwa kaalliyageetee?

Issi gaxay diretti uttido 'asppaltte' oggiyaappe guyee baggan de'yaa qanxin guyye zaari aacena miittaa suntta oona geetetti xeegetti? Ha mittay intte heeran de'ii?

Nu luxetta keettan de'iyaa luxanchcha naati bantta kushiyan medhdhido dumma dumma meretati de'iyaageeta imatta asay yiidaageeta bessidoogee ayba lo'es giidetii?

Keehippe maalaaliyabay ha"i wodiyan ubba tangguwan tangguwan asay bana koshshida sohuwa metootennan baanawu woykko gakkanawu oge dooni ubbi erisso xalaala gidoogee maalaalees tana.

Ammanuwa eqqottati banttawu de'iyaa wogga bessannassi daro qommo maayota mayosoona. He mayuwa qommotika qoddan keehi cora issuwa ekkiyabba giddoko puttuwappe osseta haddiya.

Gatiyankka keehippe daro milatiyaa kaamee qoodan heezzaa gididagee haa simmidi eqqin sintta baggaara de'iyaa biratay a kessenaba milates shin yiyaaba gidikko qassi teqenna!

Dumma dumma asay ba qooriyan gidin kushiyan wottidi alleeqiyo worqqati woykko alleeqoti de'oosona. Ha alleeqoti qassi keehi daro marccuwan shamettoosona.

biittaa issisappe kaashshidi harassan qollidinne moorettida ogiyaa giiggissi loyttiyooga erettiya issi kaamee ogiyaappe issi diran doorettida biitta denttidi de'ees .

Giya zali'iya zali'anchchatti bantta buqura yeggiyo zambbiliya oyqqiddi qassikka bantta zokuwan dumma dumma buquratta ba'iddi biide keehippe azanttosonna. Ha asattu oosoy keehippe nashiyooba!

Wolaytta giddon de'iya allaxxiyo sohotinne haaho sohuwappe daro asay xomoosanawu yiyo sohuwassi qoodinne baawa. Tana hagaa qoppiyo wode keehippe ufayssees.

Cima ubba qassikka yelaga wolaytta woganne zanaaqa maayuwa haddiya maayiiddi guuliya xuugiya asay wogaa bessiyoogan keehippe gooba. Qassikka tamaa laccoy pala yashshees.

Wolayitta wogaa woykko alleeqo maayuwa bollan calaa maayi uttida yelaga attuma na'ayi cora macca naatu giddon ayi oottii? Aappun macca naati de'iyoonaa?

Godaa yesusa kirsttoosa ammanidi attida cora asay woosiyo keettan issi mala maayuwa maayidi qassi xoossa qaala oyqqidi xoossaassi bonchchuwa imiyaageeti laa ayba lo'iyoonaa.

Ohay agunttaara de'iya, bonccuwaa aaho doza qommo. Wodallati gifaataa baalawu xuugganawu giidi yexxiiddi guuliyaa essanawu goochchiyo mittatu giddoppe ohay issuwaa .

Toophphiyaa wolqqaama Abba zeeroy daro wodeesappe doommidi zeerettidi yiidaagee ha layttan wuroogaa taani siyin hashshukka oottiis. Toophphiyaa Abbaa zeeroy wuroogaa qoppiyoode taayyo wolqqaama hidootay siyettees.

Wolaytta sooddo ambban toho kuwaasiya kaa'iyo dembban cora asay shiiqidi wolaytta layttaa laamiya gifaataa gallassaa wolqqaama lo'iya hanotan poocammiiddi bonchchoosona.

Tana luxissiya aaway darotoo tana cora qommo maxxaafata nabbabbana mala zorees. Gaasoyikka taassi lo'uwa amottiyoogan a ufayissiya xekkaa gakkana mala koyiyoogaadan taassi yootiis.

Ha suullida awaara macca asay giyan ba zal'iiyaa miccidi zal'iiyoogaappe kuwaa giigissidi zal'iiyaakko keha malatees. Ta tawu haniyaakko ha maccaaseeppe donuwaa shammana shin.

Issi luxettaa keettaa yuushshuwa gimbbiyaan diridoogaa bolli dumma dumma qalamiya tiyidinne qassikka misiliya medhdhidi luxetta keettata asay aleeqissees. Ha misiliyan Kawuwa xona misilee de'ees.

Issi sohuwan corattida dozati de'iyaageeta gidishin, ha dozatu meray ay malee? Dumma dumma dozatinne dembbati de'iyaageetuppe xoqqidinne haakkidi de'iyabati aybee aybee?

Wodee ehiido zammaana asa kushen merettiya dumma dumma miishshay dere deretettaa giddon de'ees. Ha miishshatuppe kaameeray asaa pootuwaa ekkanawu maaddiya miishsha.

Issi karetta shurabiya maayida biitane sinttaara puulunttay de'iyoge kushiyaa xaaxidi ha simmidi eqqiis. Ha bitane aybakko qoppidinne zil'ettidi eqqiis Appe guye baggaara cora asay de'ees.

Keehippe yashshiyaa wolqqaama worappe sintta baggaara huuphphiyan ayibakko corayi qachchida bitane wolayitta telbejiiniyan ayi odiiddi dii? Appe ya baggaara ayiba keettayi dii?

issi shuchchaa giddon beettiya miizzati diyaageti beettoosona. ha miizzatikka qassi daro wode asaassi immiyo daro gita maadoti diyaageetuppe issoy maattaa.

Beni wode asay heezzu tohuwaawa kaamee yeenna wode mata sohuwaa baanawu paraa gaariyaani uttidi bees. Paraa gaariyaa giyoogee naa''u haree miyyiyan eqqin paray gidduwaan gididi goochchiyoogaa.

maatay sa"aa kumi uttidaagee beetiyaagaassi meray keehi lo'ees. ikka daro wode asay aani hiixxaa hiixxidi zin'anawunne qassi mehee maanaassi keehi maadees.

Yelaga na'ay issi keettaa geliyoo penggiyaan eqqidi ya baggaaranne ha baggaara eqqidanne uttidi kattaa miyaa asaa xeelliyagee karetta maayuwaa maayo giishshawu iitees.

Daro wode nu biittan tamaariya asay bankke keettan oottanawu keehin dosees. Ayssi giikko bankke keettaa ossoy darin daafurssenna mishshakka loytti qanxxees.

Keehippe dembbatidanne micettida giyaa sohouwan cora asay zal'iiddinne shammiiddi de'iyagee beettes. Ha sohoyi be'anawu keehippe puullatidanne lo'iya soho gidiyogan hara cora go'aakka heeraa asaassi immees.

Keettay asaa naati de'anawu maaddes. Ha keettaa giddon daro kifiletinne biiroti diyageetun asay luxettawu maaddiya dumma dumma oosota oottanawu go'ettes.

Malaatay naaqaashshaa immanawu maadiyaa miishshaa gidishin issi keettan woykko issi zal'ee man'iyan aybi de'iyakkonne erissanawu maaddees. Aayiya ba na'awu hanenay baawa yaagiyaa naaqashshaa gattees.

Oge doonan micetti uttida bootta sharaa bollan usttatettawu go''iya santtay, kaarootee nne sunkkuruutoy de'es. A mataanikka teeribeenna qayye bambbaree donuwara micettiis.

Hagee birataape merettiyogan asay maayuwaa sikkanaassi maaddiya miishsha geetettees. Qommoogee qassi mittaappe birataappenme shuchchaappe oosettidi asaassi shemppidi daanawu keetta gididi maaddeees.

Maanawu kaattay xeellanawukka ayfiyan qaaqqayees. Hagee kattay aynettiyaa yaagi xeegiyo katta. Hagamala kattay giigiyoy dumma dumma usttappe gidishin a giddon buddennara shiiqqees.

issi bitanee eqqidi diyaagee beetiyaagaassi maayido maayuwa meray danguzzaa malatees. appe ya bagaarakka qassi cora asay diyaagee bootta maayuwa maayi uttiis.

Ha caammaa aaxxaydda be'iyo paydo ubban tana ekkada aaxxa aaxxa gees. Wogga gediya kammiya caammaappe gedeekka tana hagaa shamma giidi mootees

Issi maccaasiyaa daraphphan uttada maykiyaa oyqqada haasayayidda de'awusu. Ha maccaasiyaa be'iyo wode taanikka hagaaala sohuwan uttada ha maccaaseedan qaadaa demmiyakko haasayanashin gaada qoppayiis.

Issi daashsha mitta bolla karettabay de'oyaagaea worqqa malatiya xifatiyan giigodo laqetri uttiis. Ha xifatee woyggi nabbabeti neeni erikko tana nabbabada sissute?

Nu biittiyoo itoophphiyoo ayssiyaa woykko kaalettiyaa daro asati lo"iyaa maayuwaa maayi uttidaageti sintta baggaara eqqidi bantta kushiyaa pude zaaridi ubbaykka eqqidosona.

Asaynne kaame banttawu giigida ogiyaara hemettiyagee beettees. Kaame asay haaho sohuwa manddaranawunne dumma deexonne kawushsha miishshata issi sohuwappe qaattanawu wodee ehiido zammaana miishsha.

Issi boottaa meray de'iyoo sohuwan karetta meray de'iyoo isppiikeree de'ees. Isppiikeeriyan cenggurssaa xoqqu oottidi yettaa gidin sabaa ezggiyo wode huuphee pashkkees, ufayssees.

Xoosoo laa ayba loiyabee! Tana tuma hagaa be'in saassoy doonaara wodhdhes. Dumma dumma kattaa ayfee ka'idaagee issoy issuwa bolli shiiqi uttis.

Zammaana shuchcha keettay keehippe daro marccuwanne asaa wolqqa ubba qassikka biratanne shuchchappe keexxettiya puula keetta. So kaame so asaa yuushiya kaame qommo.

dumma dumma bolla tiyettanawu maaddiyaa qassi gateekka dumma gidido miishshati issi supper markketiya giddon dooreti uttidoosona. hegetuppe daro baggay gupanni uttidooge aybisse?

Issi karetta meraara de'iyaa buqurata eta bolli wottidi bessin asay be'idi shammanawu maaddiyaa buqura getetti erettees. Qassi a bollan de'iyaagee qooriyaa worqqaa getettees.

Biittaa goyyiya cora kaamee eqqidaagaa be'in tanakka nu heeran de'iya aaho gadiya kaamiyan goyyiyaakko giissees. Qassi hagaa mala kaamee tawukka diyakko giissidi amoyees.

issi lasttiqiyappe oosettida caammay meraykka karetta gidiyooge issi sohuwa de'iyaagassi sintta bagga biradhdhiya aattiyoosay bootta wodoro malappe oosettidaaga gidishin ayssi qanttidona?

Aayiyaa, qeeri na"ay, aawaynne qeeri na"iya oyddaa gididi issippe eqqidaageeti issi keettaa asata. Eti ubbaykka wolaytta hadiyaa maayyidaageetu giddoppe aayeegee dummattes.

Me'anna haniya qassikka keehippe ceegidda maata keettan meetootiddi de'iy hiyessanne wolqqay pacco asaa qoppiyodde afuttay shayappe yees! Ha keetta kexxiyo hiillay keehippe malaales!

Derettuninne bazzo heeratunni de'iya bittan michettidda maata mera doliyabati keehi cora. hegetikkka biittay mela giddena malanne ittabay biitta bollan merettiyoode biittay hegan shokkettidi bennadan teqqoosona.

issi olaa giddon haattaa ximqqattiya ekkidi diya asati beetoosona. ha siraataykka darotoo asay xoossaa ammanidi ekkidoogaappe guyyiyan pollettiya lo'o siraata.

Karootte unkkuwa biittawu duge yediddi unkkottiya kattiddi min asaa naatu payatettawu keehippe maadiya doozza. Ha doozzay asaa ayfe suure xeelanaddan maades.

Beni wode nu aayoti maatta gosiyan tigidi giya efidi bayzzoosona. Shin ha"i wode dummatidinne zammaanidi oottin benippe gosee xayi xayidi beesi.

Guutta naati koyro luxettaa doommanawu bantta doonaa birshshana mala getetti imettiyaa maxaafay bolla bagga koppee maata mera gidaagee xeelliyoode ayba lo"ii!

Adil'e ciishsha Mera maayuwaa maayida amarida wodalla attuma naati daamootaa yaagiya banddiraa oyqqi uttidosona. Banddiray issi bootta, oosuwanne heeraa qonccissiya buqura

Qefee keehi gita gididonne puulay de'iyoo kafo qommotuppe issoy pikok giyo kafuwa. Ha kafuwa qommoy ba qefiya shiishshi ekkiyoogaaninne yeddi bessiyoogan erettees.

Abbaa haattay Toophphiya dere asaa wolqqan zeerettidaagaa gidishin, Toophphiyaassi daro go''aa immees. Hegeekka xomppiyaa wolqqaa gujjiyoogaanne Kare bittawu bayzzidi aquwa dichchiyoogaa gidees.

Toophiyan de'iyaa postta haggazzuwa immiyo sohuwa yaaggiya erissuwappe ushachcha baggaan issi kushe postta aybbinkko kaqqidi xoqqu oottidi oyqqi uttidaagee aybba kiita aatti?

Dumma dumma caamma qommoti bayzuwassi shiqidageeta ubbakka ha caammatussi dumma dumma meraynne qottay de'ees. Ha sohuwaan beettiya caamma meratuppe, leemisuwassi ekkikko, boottay, karetta merati bettosona.

Issi keehippe lo'iya qeeri kaamiya lambbaa duuqqiyosan eqidaaranne qassi lambbaa duuqqiyo sohoynne buqurati beettoosona. Gidoshin ha kaamee gatee ha''i giyan I woysaa gidaneeshsha?

Engglizzattuwan "brics" yaagiya xifatee beetees. ha biriikiis yaagiya xifatee darotoo olaaanne olaabaa haasayiya asati diyaageeti banttana gakkidabaa issippe zorettiyo keehi lo'iya aaho keettaa.

Ogiyaa doonan caammaa qucciyaa naati quccissiyaa asaa away shocenna mala bolla baggaara sharaa kammoosona. Eti caammaa qucciyo wode banttayyo qantta oydiyan uttoosona.

Ha'i ha'i daro meezzetettiid yiidabay asay yaani haani asaa naatu shenee ekkenasan ubban kurphphunetta giduwara ubban quma keettaa dooyid zal'ees. Hagee qassi lo'o meeze gidenna.

Laappunaa gidiyaa qalameti maarara eqqidosan issi bulla meraara de'iyaa buquray de'iyaagaa sunttay aybaa getetti xeegettii? Guye baggaara i aybaa bolli uttidee?

Gistte biittan zerin mokkidi qumatettawunne miishshaa demissanaassi keehippe maaddeees. Sa'an uttida boottay qassi gaashshiyaa, gisttiyaa, banggaanne badalaa hegeetanne hegeeta malatiyaabata minjjanaassi maaddiya miishsha geetettidi go'aa immees.

keehippe cora yeelaggaa attuma naati issi sohuwan shiqiddi issi naa'a xoqqu ottidi tokkidogee ba kushiyan oyqi wotido bottabay aybakkonne ereeti?

Wolaytta wogaa maayidi cora attuma asaynne macca asay issippe uttidi wolaytta gutaran uttidi diriphphaa kaalettiya asaara zorettidi de:osona. Hagamala zorettay daro ka'ida asaa cima asa koyees.

Giyan zal'iyaa man'iyan santta sharaan hiixidi wottidoge de'ees, Cora sharaa giddon qachchi qachchi wottidi santtaykka de'ees. Asaykka heeran beettees. Hagamala zal'ee ufaysena.

issi qarcciitaa kummi uttida cora birataa birshshiyo miishshati beetoosona. eti daro wode asaa daafuraa keehi dugge naaqqi oyqqiyoogaappe daruwa shemppisoosona.

Attenna olaassi hanttaara olaa miishshaa gigissana bessees giya huuphessa Kooriya kawoy Kim Jonggi olaa miishshaa yuuyi xeellees. Eti ubbaykka karettaa maayidosona.

Issi ceegaa kaamiyaa ha simada eqqidari guyiyan cora asay yaane ha simerettees. Kaame eqqoy danoy gakkobba milattees. Ayssi giikko ha'i wodiyan kaamiyaa danoy keehin dari dari biidi de'ees.

Wodee ehido zammaana mishata goettiyoogan qaaxxiya misiliya bessiya dumma dumma bootatuppe nefelekisiya giyogee iiyiyaabbanne yashshiyabaa besses. Ha appilikeeshiniya go'ettanawu koshshena.

Nu heeran gidin xaaxi waaxin wolayttan goode unccay, itimaa muchchoynne golay uuttappe haashetti kiyiyabata. Aayoti qassi issoy issuwaara hashetidi uuttaa haashoosona.

teera wohiya issippe duuttidi issi diran dooridooge de'iyaagappe daro baggati teera hinkkooti qassi qaw''e. gidoshin ha wohiya aybaara gatti kattiyo?

Nu heeran masqqalayi gakkiyode issi issi keettan guutta naati maayuwa shamissoosona. Maayoykka qassi dumma dumma qommuwani maayo keettaan kaqettidi uttiis.

Issi diriiphphaa gutaran daanna issoy sinttan eqqidi qoodan keehippe cora kawotettaa xam'aa oyqqanawu qaday gakkido maccanne attuma asati caaqquwa geliidi doosonna. Qaala ubbaykka gelees shin tuman polanaaga xoossay erees.

Wolaytta woganne zanaaqa qonccissiya hadiya meray hegeetikka zo'o, karetta woykko adli'ee cishshay keehippe wozana bochchiyanne daro kiitta aattes. Ha hadiya wolaytta asawu daro kiitta aates.

Paanddishaa shayiidi wottidoga sinttan naa'u siiniyan tukke tigettage de'ees. Suukariyaa qoliyo miishshaa giddon sukkariyaa qoliyo mooqekka de'ees. Jabaana tukke giigaga ha shaashaara uya uya gees.

Ha yeechcha bollan qollettidaa katta ha eqidda heezzu mooqiyan kaasha kaasha miiyakko mal'anna mal'oy coo odin odo hegee! Ha katta meraykka coo lo'ees.

Biittay lo'iyaanne giiga hanotan uttis uttis. Ha beetiyyagee deriya gidishin anikka doozzayiinne hara xoosa meretataî de'oosona lo'iyaa carkkoykka carkkiyooge erettes.

issi haattaa doonan beetiya cora qommo mehe qommoti diyaageetuppe naa"atu sunttay aybba geetettii? qassi a matan diyagee haattay eta ayi maadii?

Xooso ta waano! Hana nayiya doossiddo huuphe aybba lo'i! Qassikka ha na'iya salo gufantto macca muliyappe dumma gidennan waayi aggana.

Magalashoy asay be'enna mala genttana koyiyoobata genttanawu maaddiyaanne carqqiyaappe oosettiya miishsha. Kaamiyaa giddon heregaara aawaa poo'oy gelidi ayfiyaa caddenna malakka heregaa matan magalashuwaa qachcheettes.

Amarida asati shayiyaa tukkiyaa uyiyoosan uttidi allaxxiiddi de'iyaageeta gidishin, asay bari huuphiyaa shemppissanawu, oosuwaappe kiyidi ufayttanawu, laggiyaara kaa'anawu puula sohoy de'iyoogee keehippe lo'oba.

Boditte ambba toho kuwassiya citaa bessiya arumay zo'o meray de'iyooge kaqqettiis. Ha arumani toho kuwassiya misile uttiddi ispportte gidiyooga yootes.

Quma keettan gidin giyappe shammidi asay sooni kattiyo qumaa giddon mal"iya qumaappe issoy diikko moliya. Shin ayssee darotoo nu heeran de'enna.

Mitta ayfeta zaammana buquraa go"ettidi maaridoogee woykko "juusiyaa" giyoogee uyiyoodee keehippe mal"ees. Ubbakka afikaadduwaagee mal"uwaakka keehippe mal"ees namisawukka uluwaa kumees.

Meqettay qoodettanawu gakkido namisan keehippe qohettida uluwara kobbannida miizzata na"a issoy gatiman laagges. Eta heeray iraa xayuwan daroppe qohettoogan maata giyoobi baawa.

Hiilanchchati barintta kushiyan urqqaappe munaqqidi medhdhido amrida loggomuwaa miishshay oyqqiyoosaara de'iyaagee beettes. Ha miishshay loggomuwaa issisaappe harasaa huuphiyan wottidi woykko zokkuwan qachchidi efanawu maaddes.

Ajjora soosoy keehippe xoqqa kakkappe bootta muqaqe milatiddi duge goggiya wolaytta dolla meretta. Dungguzay wolaytta wogaa qonccissiya atuma asanne maca asa maayo.

Avokaadose goshanchchay muruttisiyo murattapee issuwa gididi dumma dumma go'a immes. Nu bolla koolanawu, mintettanawu, wolqqanne ho''uwa imanawu kehippe sintta xeeran xeegettiya mitta ayfiyappe issuwaa.

Qeeri naata ay wodenne ufayssiyoogee lo''o gaasoykka eti bantta dichchaa gujjoosona woykko bantta huuphiyaa aassoosona. Qeeri naatussi eta wolqqaappe dariyaa toohuwaa immana koshshenna.

Ashuwaa shaa'idoogaa buddeenaa qaattoogaara baalaa wode buddeenaa bollan wottidi sinttawu aattidoogaa miyo wode ayba lo'i. Nu sooni gifaataa wode ashuwaa shaa'idi meettees.

Dumma dumma bayzziyobati hegettikka tiyettiyobati de'osona. Huuphphiyaa, bolla tiyanawu go'ettiyo industtiriyan giigida so biittan woykko kare biittappe yiida dummabawu go'iya miishshata.

Asay allaxxanawunne bantta laggetuura shiiqidi issippe kaa'anawu giigida keehippe lo'iya sohoy beettees. Ha sohuwan keehippe puullatida keettayinne oyidee giigidagee beettees.

Abaa haattay zeerettido sohoy Beenishanggul gumuze dalgga manttiyaan Toophphiyaa dere asaa wolqqaana. He sohuwaa gakkanawu biidi ayfiyan be'iyoogee ashuwaa oyssaa mioogaappeekka aadhdhees.

Issi yaa'aa diriiphphan keehiippe cora asay uttidosaan missing arssa gastta maccaasiya bootta shamizziya maayada ba qooriyankka karabaata qachchidaara qaadaa ekkada biddayda de'awusu.

Wolaytta wogaa qonccisiyaa keettaa gidiyaa leemo keettaa ha sohuwaan be'iyoogaa bolli kametti uttida maataa sunttaa aybaa giidi xeeganawu danddayiyoo nu biittan?

Kawo xooni wolayttan kawotida wolqqaama kawotuppe issuwanne wurssetta kawo. Ha mino kawoy haxe milile olaa layttaassi teqqiyogan biittee haydan gita haydaa xaafissiis.

Irssaase misiliya medhdhanawunne xuufiya xaafanawu keehippe maadiya luxetta miishsha. Ha luxetta miishshay bawu xaafiddi qassikka bawu guye quccanawu danddayiya xaafo miishsha.

Toophphiya banddiray afirkkaa toophphiya shiiquwaa odiya banddiray issippe de'iyaagee beettes. Shin hinkko banddirassi diya qottaynne Meray toophphiyaagaa malatees hegaappe hara bana danddayida meraara de'iyaagaa giigissiyakko lo'o.

Sintta baggaara masqqaliyaa malaatay de'iyoo adussa qamisiyaa maayida ashanguluuteti ayba meraa maayidonaa? qassi etikka qoodan woysaa gidiyoonaa? Eti aybaa maaddiyoonaa?

Bolla minttettuwaa anaaccee yelaga naatussi keehii koshshiyaabaa gidid ha be'iyoogaadan giiguya oottidi annaccettiyodenne wurssettan woyttoy de'iyode annaccettiya asaa denttettiyoogee eretidabba gidiyo gishshawu ubbaykka ba gishsha kiyana koshshees.

Hagee bettiyaagee keehi mall'iyaa qumay pabirkkaappe goozettiidi guutta naatussi gidin gastta asaasi meretti yiyaagee i ekkiyoo gateekka guutta gidiyoo gishshawu shammanawu lo"ees.

issi sohuwan meretti uttida cora asay duriyaageeti beettoosona. ha misilee qassi asaa keehi zanaqqissidi puulayanawunne keehi loyttanawu asaa keehi maaddees.

Ganddatiya heeran geeshsha uyyiyo haatta xayyuwa gaasuwan asay daro payyatetta paccatettaw aadhdhi immetanaw danddayees. ha goggiya haatta duuqqidi de'iya asati harggiyan gayttanaw danddayokkona?

Naa"u attuma asati issi aayyiya shonkkooruwa agana gaada caddaydda diyarippe ekkidi kayan kayan caddi maaddiiddi de'oosona. Tawukka qassi asay shonkkooruwa agiyode coo ufayssees.

Gonggee mittaa massidi ciiri medhdhido miishsha. Ha buquray ashuwa, sunkkuruutuwa, timaatimiya, donuwanne dumma dummabata kattanawu anccanawu maaddiya mittaappe oosettiya buqura.

Issi zal'e keettaa giddon amarida bayizziyo buqurati mittappe oosettida xawulaappe giigida miishan shiiqi uttidaagee beettes. Hageetuppekka ushshay de'es ikka mirinddaa geetettes.

Beni guuttatettan de"iyoodee tayyo aaway shammido caammay guuxxidi un"in taappe kaalo michcheessi immaagaas. Hanno gakkanawukka hegadan lo"iyaa caamma shammennan attaaggaas.

Issi gallassi taani addis abbaban de'ishshin ogiyaara baydda be'iyoo wode seeraa naagissiyaageetu maayuwaa malatiyaagaa maayidi biyaageeti bessiiddi hemettiyooba ayba lo'es giidetii?

Dumma dumma moconati shiiqi uttidaageetuppe hini baaggaara ha xeelliyaagee Toophphiyaa huuphe xaatta moconaa dottoriyaa Ahimeda Aabi Ayibaakonne shiiqida asawu odiiddi de'ees.

Ha xeellin xeella xeella giya issi keettaa asati naa"ay attuma qassi naa"ay macca gididi issimala maayuwa maayidi eqqidaageeti tana ayba lo"iyonaa .

cora asati issi sohuwaara haa simmidi yiidi diyaageetti bantta kushshiyan tokkiyoobaa oyyqqi uttidosona. ha oossoy darotoo toophphiyaa giddon eretidda ooso.

Issi keettaa asati aaway aayyiyanne issi yiira na'aynne issi guutta na'iya issippe gididi pootuwa denddoosona. Eti ubbaykka issi mala maayuwa maayidi lo'oosona.

Toophphiyaappe hara biitti horoophilliyan biyoosaa tohuwan biiddi ogiyan oyqettiyoodee he eti oyqettido biittaa naagiyaagee he asata koyyobaa oottoosona. Hage haniyoo satiya Toophphiyan de"iyaa daboy zaree yeekkes.

Issi heeraa sarotettaa naagissanawu dere asaynne xaacee hashettidi oottiyogee koshshees. Heeran sarotettay de'ikko oottidi duretanawu, luxidi eraa demmanawunne saro kiyidi saro gelanawu maaddees.

Issi gade giddon cora uuttay de'iyaagaappe naa'u maccaasati issiniya cimanne arssa maata mala shaashiyaa qaccidaariira na'anttiya yelaganne karetta salo mala shaashiya qaccidaariira naa'ay otettaan caddidi doosona.

issi carkkuwaa asaa bolli yuushshi aattidi laaliya keehi lo''iya miishshay beetees. ha miishshaassi daro keehi lo''iya caddiyo qeeri miishshaykka beetees.

Orttodookkise woossiyo keettaa asay bantta woossiyo keettaa biiddi ubbatookka bootta kuttaa maayidi boosona. Away keehi awaxxiyo wode yanxxilaa oyqqiyoogee huuphphiyaa qoxuwaa teqqees.

issi sohuwan uttidi beettiya manddaraappe shiiqqi uttida asay kushiya baqqiidi diya asay keehi lo'ees. ha asay maayiddo maayoy dangguzaa geetettees.

Ambbaa giddon cora koskketi woykko meeze qaalan suyqeti de'ana danddayoosona. Ha suuqetonkka bayzettoosona. Darotoo suuqee matan diikko koshshiyabaa binne ekkiigeettees.

Bankke keetta penggen eqqida yelaga attuma naatu qooday aappunee? Katta keettaappe sintta baggaranne guyye baggara de'iya naa'u qommo mittatu suntay aybe aybe?

Zamaana keettaa keexanawu siminttuwaa, shuchchaa, shaafiyaanne haattaa gidihsin ha keetta wurssanawu godassi qassi bilokettiyaa giyogee koshshees. Hagaan keettaa keexiyoga giyoge huuphphiya gooshshiyoga.

Wolaytta moottaa giddon de'iya meretanne asi medhdhido zannaqa sohoti awugeetee? Ha sohota naagiyonne haratakka gujjidi murutissiyo oosuwa oottana bessiyageeti oonee oonee?

Maayuwan ay qitinne diikko eesuwara tilxxi ootti geeshshiya zammaana saamunay issoy issuwa bolli doorettiis. Ha saamunay gukkiya merankka giyaa gelees.

Xumana ekkiya sohuwan asikka ooninne baynna sohuwan ciishshay sa'an de'iyagaa bollan amaarattuwan suufiya ciishshaa yaagiya xuufe huuphessa baggaara xaafetti uttiis.

Nu allaanan de'iya heera carkkuwa laametuwa eqotay aadhdhida wodetun keehippe ufayissiya oosuwa oottiis. Ha oosotikka heera de'iya carikkoy moorettenna mala naagiya dumma carikkuwa teqqiya miishshata heeran tokkiyogaan.

Ha wodiyaan dumma dumma asaa naatu de'uwawu maaddiyanne aybanne daafurennan daana mala go'iyaa takiloojee ehiyobati keehiippe maalaloosona. Hay hagee aybba gidanawu dishsha qassi xoossawu ne ashsha!!

Issi suuqiyaa giddon dumma dumma qommo meray de'iyoo macca asaa qamiseti de'oosona. Macca asay ha qamiseta, bullachchawu, qaxxarawu, allaxxanawu, maayidi kiyanawu danddayoosona.

Ba de"uwaa lo"iyaa ogiyaan suganaaassi dumma dumma qommo oosuwaa oottiyaa asaa keehippe minttettana besses. Ottidi miyaa asayi ayi wodekka hiyyeesenna.

Ha"i wodee ehido zammaana buqurati asaa daro daafuraappe ashshiiddi de'oosona. Ha maashiinetuppe issuwa gidida maayuwa meecciyo maashiinee daro wodiyanne wolqqaa wurssiya maayuwa eesuwan meeccanawu maaddees.

Naa"u tohoy de"iyoo asaa caaniyaa motoriyan hemettiyoodee issi asaa caananawu koshshiyaa sohuwan issuwaappe bolla asaa caaniyoodee asay keehippe un"ettees. Hegaa malasan motoriyan uttanawu koshshenna

Timirtte keettay tamaaree naatussi luxiyo eqqotta. Ha eqqottay wontto biittasi tamaaridi laamiyaawu sinttan eqqiya yeletta medhdhees. Biitte wonttuwan phooliisittenne phollitte yaagiyaa xuufe issi timirtte keettaa.

Wolqqaama shooqay de'ees. Ha shooqay giya kiyanawu oosetti uttidaaga gidishin zo"o sunkkuruutoy qanccaa bolli qoletti uttidaagee de'ees. Hagaa bolli cora asay xeelliiddi de'ees.

Issi biittan keehi lo'obaa oottida mino bitanee mata wode qoppenna metuwan gayttidi hayqqiis. Taayyokka abaanne i ootto oosuwa qoppiyode daro azzanttees.

Odduwa gattiya cora hagazza immiya oggeti issi deriyas keehi daro maadduwa immoosona. Hegetuppekka asay odduwa carkkuwan issi sohuwappe hara sohuwa simeretissanawu maaddoosona.

Issi wolaytta sooddo ambbaa giddon coraa naqashshaa gattanawu maaddiyaa eqotaa sinttan issi zo'o shurabiyaa maayida attuma bitanee aybaa odiiddi de'ii?

Erlling haalanddi manchchestter siitiya citan kaa'iya mino kaassanchchatuppe issuwa. Ha kaassanchchay citaara adussa wodiya takettiya 9 layttanne bagga konttiraatiya paramiis.

Issi sohoy daro puulabatun loytti wottidoogee beettees. Shin hara dumma Meray diyo xomppiyaabatanne woykko punni kaqqiyoobata gujjiyakko ubba daro lo'anashin.

Issi gastta bitanee loytti meecetti qiqqi gi giigidi huuphiya qanxxissana giidi biis. Qassi I biidi huuphe keettan de'ishin A lagge issoy yiidaaga be'idi noocu giiddi de'ees.

Dumma dumma huuphphiyasinne sintta som"uwaa tiyettanawu maaddiyaa qibatiyaa qommuwaa xeelliyoode ayba meraara de'iyoona? qassi eta gateekka woyssa gidanee oonee eriyay?

Issi na'iyaa dumma dumma heeraa qonccissiyaa wogaa maayuwaa maayida, borssaa oyqqada eqqaasu. Ha na'iyaa maayidobay bessiyobay dummatettaa giddon issippetettay de'iyoogaa qonccissees giyooga.

Hagee dumma dumma sohota yuuyyiyoogan keettaa keexxiya hiillanchchaa woykko nu qaalan anaaxiya geetettees. I ba kushiyan oyqqidooge keettaa keexxanaassi maaddiya madooshaa geetettees.

asaa gedee caamaappe kiyi simmidi shemppanaassi tohuwan wottiyo siriipiriya. ha siriipiree darotoo asay bantta tohuwan wottanawu maadiyoogaappe aaruwaa keehi lee'e.

Zammaana goshshaa kaamee dembba sohuwan eqqidaagee de'iyo wode A guyyenkka hara issimala kaamee eqqidaagee beettees. Ha naa"u kaametu meraykka maata mala.

Dere asay issi deriyan woykko issi heeran metoy merettiyodde tobbiddi metuwa birshshiya qassikka morkkettidda siggettiya meezettido eqotta. Ha deree issi heera asatta.

Cora naati issippe shiiqidi issi xarapheezzaa milatiyagaa bolli ubbaykka hokki xuggunnidi bootta woraqataara warettiiddi de'oosona. Ha naati qoppiyo wode luxanchcha.

dumma dumma qommo meraara diyaa upuuppan lo''i giigida kassikka qeeri na''aa misilee diyoo lo'iyaa keettaaa. Daro qommo ciishshayikka kumi uttis.

Toophphiya giddon de"iyaa ammano qommotuppe issuwa gidida orttodoogise wogga kambaa deexxiyaagaa hashiyan tookkidi baqqoosona. Hara ammanotikka qassi kambba go"ettiyaageeti de'oosona.

Keehiippe adussa asppaltee darokka asay beettenna mi'i giidaagee diyaagaa gidishiin issi bagga ogiyaa doonaa xalalaan zambbay tokketti uttiis. Maalaaliyabay issi kaammenne bululiyaabay ha ogiyaara simerettidi deena.

Heeraa sarotettanne seera naagisiyaa xaacetti issippe uttidi zorettidinne sinttaara diriphphaa kaallidi de'oosona. Ha xaacetti biittaa bollan oosettidi de'iyaa mooruwaanne balaa oosuwaa kaallidi xeellanawu qassi tangguwaa ekkanawu koshshiyoga zorettoosona.

Kace meheti goyyanawu, maattaa uyanawu, shukkidi ashuwaa maanawunne hegaanne hegaa malatiyabatussi maaddoosona. Mino goshshanchchati miizzaa xiikki ordissidi daro marccuwaan bayzoosona.

Keehi puula gidida bootta harbbayinniyaa nuson yaada ubba tanaara de'iyaakko ta o son coo wottana. Macca naati o be'iyaakko ekkabaana gaanawu doosona.

Issi karettabay irzoti uttidaagaa giddon karettay, adil'e ciishsha mala meraynne, zo'o meray des. hagappe qassi giddo baggan boottan xaafettidaagee woyigii?

Hagaa shuraabiya maayyiyaakko tana xalahee gallassa seetan hemetti yiidi oyqqiiganaba malatees. Taani karetta maayuwa maayyiya asa demmikko shuchchaa ekkanne yedetaa paattaagays.

Gatare giddon issi issi heeray xeellanawu keehippe lo'ees. Ha heeraykka lo"iyoy harabaa aybakko dummaba oottin gidennan bantta heeraa geeshshaatettan oyqqiyoogaaninne goshshaa suure oottiyoogaana.

Ichchashu wodalla macca naati beetishin etappe oydday eqqin issinna uttaasu. Karetta, boottanne adil'e ciishsha meray de'iyo maayuwaa maayidi ufayttiiddi doosona.

Zemppo oyidee isiponjjiyaaninne mittaa maassi ciiri giigissi medhidoogaa. Ayifee uttanawu maaddes deskke qassi dawutaraa wottidi nababanawu injjetiyagenne puulattidaagee giigi uttis.

Tungga ambbaa asay issisaappe harasaa manddaranawu be'iyo metuwa xeelliyo wode ha ambbay haakko giissees. Ha kaameta togganawu sugettiyo wode miishshaanne moobayliya wuuqettiyogee gomppan michchiyaba.

Asay quma mi simmidi ba laggiyaara uttidi kaa'iiddi uyanawu maadiya ushsha qommoppe issoy lasillaassaa. Lasillaassay ammaniya asay uyiyo ushsha qommo.

Wolaytta kawotettan daro taarikkiya oottida wolaytta wurssetta kawuwa Gaga Xoona misiliya medhdhidi taarikkiya qonccissosonna. Ha kawoy ba paran toora oyqqidi uttis.

issi macca na'iya uttada maxaafaa nabbabaydda beettawusu. ha nibaabee daro wode asay bana tamaarishin gidin aybbakko xaafiidi asaassi kiittaa aattiyo miishsha.

Issi asay daro balaa oottikko asa shemppo worikko woykko issi gitabaa wuuqqikko he asi qashettanawu daro layttaa pirddoosona. Qasho keettaa biyoogaappe hayqoy lo'ennan aggenna giissees.

Kuttuwaa haariyoo sohuwan keehippe daro kuttota haariyo wodiyan issi kuttuwaa harggee oyqqikko ubbaakka oyqqanawu danddayees. Hegaa gishshassi asay keehin tuggatees.

Mata wode yelettida yiira na''aa koyiro layittaa bonchchanawu so asayi dumma dumma qommo upuuppaa shiishshidi keetta puulayi uttoogaa. Keehippe lo''iyaa ciishshatikka doosona.

Issi issi keettan haatta uyiyo burccukkuwa meecci geeshshidi sooni qoncciyan wottoosona. Taana qassi geeshsha burccukkuwa demmikko ubba saamennan diishin haattaa uya uya giissees.

Tuubboy haatta woykko hara daro qommo gukkiyabatta ba gidora aatiya xuntta gididdi adussa miishsha. Ha buquray keehi haaho sohuwappe haatta ba giddora aattes.

Issi seeraa naagissiyaageeti oyidiyan uttidi ba huuphiyan qophiyaa wottidi deskkiyaa bollan kushiyaa wottidi haa xeelliyagaa meray ayibee? A mayyuwa meray ayi malee?

issi sohuwan eqqida irzzo bishkkiliitee beetiyaaga matan cora makiinati beetoosona. ha makkiinatussi bola bagay keehi bootta gidikkonne ha bishkiliitee ma; la gidenna.

Taani luxiyo wodiyaappe kareera sabaa yettaa you tuubiya giyo naqaashsha gattiya pulittuwan gelada kaallayiis. A kaalliyo wode ubban sabaa yettaa siyiin ta wozanay woppu gees.

issi sohuwan beetiya shuchcha keettay beetees. ha keettaa giddon darotoo dumma dumma heeraappe yiida cora qommo afrikkaa biittaa asati geliddi haasayoosona.

Issi salo mala meray diyo ba giddon birataara merettidi qassi suuppa birataa yeggin cora woraqataa issippe gattidi oyittanawu maaddiyagee awan bayzettii?

Badhdheesay gakkin uutta giddon zeretta kattaa bul"iya nne harummiya naa"u goshshanchchati ooso bollan doosona. Zeretta kattaa sunttay badalaa gidiyooge shaakkanawu wayssenna.

Asay baassi so giddon meqqiyanne bonchcho buqurata wottidi minjjiyo buquray ha"i wodiyan keehi al"o marccuwa ekkidi giigees. Buquray meqqenna malakka naagees.

Huuphphiyaa pixiyoo a sunttaykka baxxariyaa getettiyaagee asay xeellidi shammana mala getettidi sa'an micetti uttidaagee beettees. qassi ikka dumma dumma meraara de'ees.

Dumma dumma medosa galbbappe pabirkka geliddi merettiya zamaana caamay qashettiddi beettees. Ha caamaykka naa'ay issi laggenne issi asi wotanawu maadees.

issi yaakiinii marqoos yaagettiya qeeri wodalla na"ay ha sohuwan uttidaagee beettees. ikka darotoo a matan diya xifatee asaassi immiyo cora maadoy beettiyaaba gidikkokka i tana maadenna.

Issi keehippe aahonne lo'iya hegaa xalla gidennan daro uuttaynne daro mittati de'iyo sohoy beettees. Hagaa mala aahoynne shooqay ganddaa heeran de'ees.

Xaace issi heera sarotetta naagissiya woykko ooshshaynne daafay oosetikko giigissiya daro aawatettay de'iyo kawo oosanchcha. Ha xaace sarotetta metoy gayttikko issippe tobbiddi giigisees.

Asay shooqan tokkidi gidin zeridi banttassi maanwukka bayzzidi marccuwa ekkanawu oottidi go'ettoosona. Hegaa mala oosoy qassi asy hiyyeesatettaappe kiyanawu maaddees.

Quma keettan biratta, woxiyaa Sahaniyaa maadoy woxiya aani tigi wottidoogaa asay yiyo wode appe ekkidi gujjanawu maaddees. Birata, woxiyaa Sahnee de'iyoogaadan birata keree de'ees.

Tukkiya uyiddinne alaxxiyo sohuwan cora asay shiiqiddi bantta laggettura tukkiya uyiddi qassikka alaxxidinne kaa'iddi de'osonna. Ha sohuwan daro puula qalame tiyettis.

Wolayitta telbejiiniyan aadhdhiiddi diya goofa wogaa maayyuwaa maayyida karetta gastta bitaanee xeelliyoode lo''enna. A miyyiyaan eqqida bitaaneekka A mala lo''enna.

Ha bullachchaa kaamee sinttan ciishshaa wotti uttidaagee darotoo nu heeran beetti erenna shin tana xeelliyo wode keehippe lo'iya kaame gidiyogaa ooninne markkattees.

Cora asay darkkon utta tokkidinnne darkkuwaa bul'idi de'ees. Issi yelagay hokkidi kushiyan biittaa zaaridi de'ees. Heeraykka keehin irxxay de'iyo heera.

Dumma dumma zammaana maayuwa sikkidi giigisiyaa maayo keettay pashiniyaa geetettees. Ha maayuwaa kaqqiyo miishshay ashanggulutiya geetettees. Hagaa bollan maayuwaa kaqqidi wotteettees.

Issi wogga abbay delphphephidi zin'idaagee away guuraara mokkidi diyaagaara gayttidi xoossawu ne ashsha ayba lo'ii? Qassikka abbaa yuushshuwan de'iya deriya qottaykka keehii lo'ees.

Tungga ambba ayssiya mishiriya Ababa Adanacha ambba giigissiyonne puulayiyo oosuwa xeelliyagan daro wodalla ganjjetussi qonccissuwa imaasu. Ha mishiriya ogiya de'iya keetta qollissadda ambba puulayawussu.

Daro adil"e ciishsha mera magalashuwaan qashetti uttida sohuwappe ha baggaara dumma dumma ciishshati de'iyaageeti bootta gidiyo gishshawu ha sohuwaan uttiyaa asaa meraakka loyttoosona.

Wolaytta dere asay bantta shooro biittaatuura ay mala hanotan gaytotettaa medhdhiyonaa? Wolayttassi shoorotiyanne asatikka dabbotidinne bollotidi de'iyo moottato oonee oonee?

Keehippe cora amppuletti koorinttiya poo'uwaa poo'issiya qassikka dumma dumma zamaana kaamettinne shuchcha keettati de'iyo ambbay de'a de'a gees. Ha ambbay puula qonccissiya qaali baawa.

Naa'u gooman hemettiya maccanne atumaa asaassi dumma dumma qommo motoreti darosan de'oosona. Ha motoree karetta gidishin darotoo macca asayi go'ettes.

Cora biittaa ayssiyaa asati ubbaykka karettawu biida kootiyaa maaydi haa simmidi eqqidaageti beettoosona. Eta giddon issi macca mishiriyaa gidduwaan eqqada bootta kootiyaa maayasu.